oil, oil preparation management, be sey, after many years e go leave the land for many years, or for some years. the next ting wey you go do be sey, you go con prepare the soil after you prepare am, con pour fertilizer on the soil after you don pour fertilizer, the next ting wey you go do, you go look for natural manure e fit be goat shit, cow shit, or dose waste waste product, waste food like dat you go con pour am for surface of the soil, go leave am there go dey rotty there, e go dey together there. you fit even channel water, mek water con dey pass the soil, con do irrigation where water go dey pass everywhere, pass everywhere, for some time on the land. why we dey do like dat because, we dey do dat one so dat, we dey do dat one because, we don plant, we don so much plant on the land, and the land con dey tire in order for it not to tire, you do all dos tings, yo con leave am for a main time, give am break, e fit be one year, e fit be two years. why we dey do am like dat be sey, mek the land recover, collect back all the, all the power wey e don loose, na so dem dey do, as you dey do am you dey clear grasses, you also put insecticide. insecticide wey you go put be sey e go clear every soile germs, or every soile insect dat even, dat will be eating the soile nutrition. dat will be eating the soile energy, na so e dey be, the, the insecticide go kill all of dem.

Dis one be sey, how you go do dis one be sey, after you don harvest your tomato from your farm wetin you go do be sey, you need to separate am because, some tomato, some dey strong, some no dey strong. the one wey dey strong wey no get any wound for body, dat one na you go fit package am go sell. the one wey strong you have to do someting sharp, sharp, sharp, sharp, so dat e no go too spoil wey no go fit use am again. so wetin you go do be sey after you don harvest all your dis ting you go look for two basket or three or four, yo con dey separate am, con dey separate the strong one the one wey no get injury for body, you go con dey put am for another one, after you don separate am finish, you go con package the one, you go con cover am with leave, and or the one wey strong, wey you go fit carry am go market go sell. na the one wey don spoil, is either you fit use am sell to, pipo wey dey do restaurant, make dem grind am, use am sharp, sharp, because if dem no use am sharp, sharp, e go con spoil or you fit just go your house, carry am go engine go grind am, after engine don grind am, you go come house, come set fire, after you don set fire finish, you fit just pour um put, um your your your pot for fire, after you don put your pot for fire what you grinded from the engine, yo just put am inside the inside the pot, the pot go con cook the tomato from there you fit package am dey put for fridge, dey fridge, dey use am small small, or you fit use am cook stew for your children wey na go dey eat everyday na so e dey be because, if you no, if you no separate am the bad one go fit dey affect the good one.

Here na farm wen dem dey like dis. Na maize farm, na maize wen dem don farm wen don mature wen don do na im dem dey there like dis, na wetin dem dey do be sey, after dem don harvest di maize dey come, wetin dem dey do na to separate am, if you farm maize e get some wey be sey insect go touch am wen no good wen you touch am small or wen you bite am, wen you don harvest am you have to remove doz ones for different place, e get one wen don dry wen dem dey call am maize, as e dry finish you go drop dat one for another place wey be sey you go fit preserve am go plant am next time, or next thing or wen you go fit put am for sun wen sun go beat am dry am, wen be sey you go fit use am see for market. E get another one wey no dry wey fresh wen dem dey call am corn, wen be sey you fit cook am chop wen you fit roast am chop also. So wen you don harvest all your maize di first and oda things wey you go do be sey, na to just [urn] separate am, you go separate di one wen get problem you go separate di one wen dey fresh, you go put another one wen don dry for different place, you can see sey there are two women dat are doing di work wen be sey dem dey doo di separation. So you can see another car wey be red wey dey the r e. So wetin you go do be sey after you don separate am af ter you don harvest am from farm, di next thing wen you go do be you after you go dey put am for different places. Di one wen don dry, di one wen dey fresh and di one wen insect affect. After you don put am on different places like dat, you can see dem dey put am on different places after you don put am on different places you go look for bag, wen be sey you go put am, di way wey be sey you separate am, now you can see sey motor is there, so after dem don separate finish, di next thing wen dem go be be sey dis motor go carry dem go house, wen dem don go house, dem go go do with wetin dem wan use am do,. Di one wen don dry dem fit dry wen go be maize wen dem go plant am next year or wen dem fit use am sell for market.

Di wan na maize, di pesin wn get farm like dis, e just harvest am after e don harvest am, don gather ram wetin e go do again be sey e g kon go separate am, e get some ey don dry di dry wan de dey call am maize, di won wey never dry de dey call am corn. So di won wey neva dery you fit carry am for farm fit turn am, cook am chop am, or you fit roast am chop am. But di other won wey don dry, wetin you go do be sey, you go fit just go put am for sun wen e go dry well well after e don dry well well, you go kon remove am for di stick afta you don remove am from di stick, wen ypu don dry am finish, pesin fit package am, install am for anoda season. But as be like dis wen you don harvest from you farm wetin you go do first na to separate am, because if you no separate am, eno go good. E get som wey be sey insect don chop wen e suppose remove, get some wen dey good well well wey don dry wey suppose separate. E get some wen be sey e neva dry wen be sey e suppose put for anoda plalce na wetin di woman dey do be dis. U see sey di woman dey sepereat dem, some don dry, some neva dry some insect bite am kon give am injury, kon give am wound, some dey normal. So wen you don harvest your corn finish, wetin be di kokokowen you suppose do no mata how e be na to put am for different way, how di corn be, di wan wey don dry, di wan neva neva dry, di wan wey e sell, you kon sell. Di wanwey neva even do for stick wen be sey you mistakenly harvest am, you o kon separate dem, aftr you separate dem finish, di wn wey e go put for noda prswrvaton wen you go fit use for next time na in be di maize wen you go carry go house go dry dem more, di won wey be na dat won e go use go roast am for house o you go you fit cook am you fit go sell am or you and your family fit chop am, na so e be.

So how dis wan b be sey everything wey dey here na wetin you fit use do soup for stew be dis. If you wan cook soup for example maybe you wan cook ogbono, you fit use ogbono wen you dey see cook di soup mek pipu chop.i won cook anoda soup you fit use um beans cook beans sop mek pipu chop. if you won use um egusi you go fit use am. We can see anoda thing called pepper here so all dis thing like dis na di thing wen be sey we fit use cook like dis wen pipu fit use after you don cook am finish, pipu can still use it to do eba and chop. so for dis thing na tobe good something na, you need egusi, you need beans, you need ogbono to cook three different sou here. So if you use everything wen dey here now egusi, ogbono and en beans, you can use dem to cook soup, den you can see pepper, you can see garri, you can se ric, so you fit use dis wan nalso cook different food wen be sey pipu go chop wey dem go beller full as e be like dis I won to mention everything wen dey here wen you fit use am cook egusi, you fit use am cook ogbono, you fit use am cook um beans soup, even though if you wan cook now you need to put pepper, so if you cook stew if you use um dat dry pepper or dat dry tomato you fit use am cook stew for rice wen be sey after you don cook di stew finish, you fit per boil rice use am chop am. And se garri if you don use oghbono use beans or you use egusi cook soup, y oft use garri turn am for swallow mek pipu chop na so e be o. all dis thing wen dey here like dis, na wetin dem dey use do stew wey pipu dey chop be dis.

Wetin dem put for here bi sey di man dey spray chemical on di land. We can see, if you f you look front you go see plenty cow like um one, two three, four, five six, seven, eight ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen like twenty cow wey you go see palm tree, dem dey far di man just dey spray chemical on di land. Why e dey spray chemical be sey e dey spray chemical, so dat di land can dey fertile, so dat di land can dey good to plant something, so dat wen e plant something di di di di land go do better harvest na wetin dem dey do be dat. Di man wear rain boot and yellow rain boot where his um wear pumping machine to spray chemical and if you look front, you go see some kind of other farm wey dey im front na so e be. So as e be like dis e go just dey pour di chemicals in all di land e go dey pour am around. Like as e be now e just face front dey pour di chemical dey go. After e don pour am finish now dem go come start to dey feed di di di ground di soil before dem be able to plant as e be like dis Na chemical e dey spray now as e dey pump di di dis thing for hand na so di chemical go dey spray for front

Wetin di man dey do be sey after e don clear im farm don clear di soile like dis, di next thing wey e dey do na to put chemical chemical go pursue bad mosquito wey go affect di crops, chemical wey go pursue termite, wey go kill termite. Chemical wey go make sure sey any insect wey live for dat place mosquito, termite or any insect wey live for ground wey go affect di, di crop wey go affect di farm becos sometimes like dis, if you plant somethig like this um, some plant like dis so insect go come out come chop of di leaves, di insce di farm no go fail come grow again, come bring seed, so before you plant like dat you have to do well you have to clear, you have to spray chemical so dat di chemical can, can kill all germs, kill all di termites, kill all di insect, kill all di soil um insect wey go fit affect am. So na wetin di man dey do, dat is why you see am sey e carry sprayer. Dis sprayer already e don put chemical just dey spray am, just dey observe am, dey see how e go spray am round, just dey see how e go spray from dat place wey e don already um clear so can see sey e wan clear, e wan spray am now, so just dey observe am, na wetin e wan do now so e wan make sure sey all dis e wan mek sure sey all di insect wey go affect im crop die.

Wetin dey happe n for here be sey na harvest wen dem do n do wen dem dey arrange make dem carry am go market wey far na im be dis. And wen you get farm product wen be sey you wan arrange am so dat you go you go fit carry am go far make e no spoil di thing wen you go do be sey you go get bag fifty kg you go get fifty kg, you fit buy hundred kg, wen you don buy am di thing wen you go do be sey, na to package di product inside like as e eb like dis na potato be dis. Wen you don put di potato put di potato put di potato wen e don full, di next thing wen dem dey do for here na use [urn] dat leave and di rope of dat potato use cover di mouth of di bag, wen e don full you go use am cover di mouth of di bag, another thing wey you go do be sey, you go look for dat needle with dat white thread wem den dey use sew bag, you go look for am after you don get am di next thing wen you go do be sey, na to sew do bag, you go come start to dey sew am, you can see sey there are like there are one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve they are like fifteen here, wen dey do di job and as you do am if you no package am like dis on ground make you sew am with di leave, e fit dey rot ten for roa d, e fit even spo il be fore you reach market because as di market far, or e fit even dey troway for road, but wen you don use di leave cover di mouth, don sew am like dis nothing go do am again, so for you na as a person wen dey farm well well wen you don harvest your farm den wan carry am go market wen far, because most time na village people dey farm pass so wen you don do your farm finish you have to package am well di way wen all dis people package dis potato, put am for inside bag cover am with di leave dem wen be sey dem sew am together, so dat di thing go hold am well wen be sey di thing nor go fall, and e no go rot ten so as it is, as it wen you don fill am finish, di next thing wen you go do na to just cover am sew am, if you don sew am e don finish be dat oh, dat means wen motor come or wetin you wan use carry am go di market come you fit put am, wen you don load am e no go fit spoil, e no go fit troway, e no go fit come down for road, na how di thing be be dat and na so e dey do wen be sey you fit carry am go far place, wen you go emjoy you farm product go sell am, or go do wetin you wan do.

How to prepare maize and store it, like as e be like dis now, wetin be di next thing wey you go do be sey, you go come peel di maize, after dat you go now sieve out di di chaff, di nyama nyama wey dey am, after there you go come buy bag come dey spray am for sun every day for like two to three week, di maize go come dry well well, after e don dry, you go come buy hundred kg of bag or fifty kg of bag. After dat you go come buy white leather like pure water leather, dat pure water wey dem dey use park package lead [urn] pure water, dat leather wey dem dey package pure water, you go come buy am, you go come put dat white leather inside do hundred kg or fifty kg wey you buy, you go come fill di maize iinside. After you don fill am come up wey e don full, you go come buy combat come put like four, come tie like four pieces inside, inside wrapper, come put am under, under inside di maize, for inside di bag, you go come tie di bag and di leather, tie di leather, you go come tie di bag, den you go come leave am. Wen you don do am like dat, insect no go fit enter inside again, from dat you fit carry am for Sokoto come Abuja e nor go spoil, you fit come from, you fit carry am from Abuja to Lagos e nor go spoil, you fit carry am go anywhere in di world e no go spoil na so dem dey take do storage and process maize.

ok how e be for dis won be say wetin we first do we go con light your gas or you go put fire on di wood after you don do dat won you kon put your pot for fire put am water cover am water go kon dey boil you go kon leave am for sometime on den on di semo you go kon look for basis or any rubber wey dey aroud you, kon pour di semo for semo powder for rubber after di for di quality for di quantity of di one wey you want if e don reach di won wey you wan you go leave am there, den you go kon add small col water after you add small col water, you turn am turn am turn am after you don turn am dat is you mix am turn am turn am turn am den wen di water don boil, wen e don dey boi you know sey e don dey boil wel wel, you go kon remove di cover kon pour di won wey turn wit col water dey with water kon put am kon turn am on di pot, den you o kon use your turning um turning stick kon dey turn am turn am turn am turn am turn am turn am you o turn am two to three minutes, you go leave am small li-like anoda two minute again you go leave am small fire go fire go catch am small if you leave am like anoda two minute again you o turn am turn am turn am after turning it e go reach where e go reach di tin o kon dey strong kon dey strong if you kow sey e too strong den you go con add am small water after you add am small water you go turn am again you go turn am again you go turn am again den after you turn am small you o kon use your hand touch am if you know sey di tin don like to do, you o kon put am for your mouth weda d semo don do. wen you notice ey e don do, you o come bring am come down carry your small rubber den na carry small nylon seprate am how you want mek e be weda yu wan mek e big wel wel or you make am you want mek e big small you o kon turn am together kon seperete am kon share am you fit share am like five or four how you want am na im go do am

Dis boy wetin im dey do be sey im dey farm di boy don plant maze already as im dey farm, im wear yellow rain boot, im carry hoe for hand, im dey heap di soil im just dey do heaping, dat is im dey heap di soil. So wetin im dey do now be sey im still dey clear di maze oh, some of dis maze, some of dem dey down already, dey dey down but wetin im dey do be sey as im dey heap am dey clear am like dis, be like sey im wan plant anoda anoda seed of maze or im wan anoda tin becos we can see as im be like dis im don work don dey tire small so, im just dey rest for wetin im dey do so wen as im continue im go fit dey do im land preparation dis preparation wey im dey do im wan plant anoda tin. You can see on di leg side im heap some, heap, heap, till di ground so dat im fit be able to continue. Maze dey dere but im don remove some of dem keep for ground and some of dem if you look im front some of dem notin dey dere, so im wan use am do heap.

How dis e be for market be sey, after dose wey di farmer don farm am, yoh go deir farm don buy am, if you buy am you go carry am come, bring am, come market wey you wan con sell am. After you carry am come market, de get small small rubber wey de dey tek separate am, dose small small rubber, e get di one for three hundreed, e get di one for five hundred e get di one for one thousand, even get di one for one five and two thousand na so e be. After you con come market, yoh con carry dose rubber, yoh con separate am inside dis rubber How you wan tek sell am, you go put some for hundred naira own, you go put some for five hundred own, you go put another one for one five own, you go put another one for um two thousand own, as you put am, put am, put am like dat for different plate wey de tek do, separate am because of di price. Wetin you go do be sey after you don separate am for plenty rubber like dat, yoh con leave am for market, yoh con put am for ontop of bench or any table wey you tek get, wey you dey tek use am sell market for inside market. Wetin you go do again, you go leave am and base on sey e don get, um customer before, yoh con leave am dere. As de dey pass, de go dey ask di price, madam dis one na how much, you go tell dem di price, yoh tell dem di Price, tell dem di prices, dey tell dem di price, dey tell dem di price, show dem anyone wey anybody wan buy, e go buy, na so e be.

Dis one wey dey here like dis, na of pawpaw be dis. So, make I explain the tin wey dey happen to pawpaw fruit wen den dey ripe. Dis tin happen becos of the way pawpaw fruit grow. Wen de dey grow, de go get dis big hard skin wey dey protect the soft fruit inside. But wen de dey ripe, dis skin go start to dey break open, an you go see Dis of ripe skin inside the pawpaw even though in the body you go see am there. Dis no mean sey dis pawpaw no go again oh. The fruit still dey sweet an juicy inside. wen you don bring all dos tin wey you dey see all the mark, all the black-black mark wey you dey see like dis, dat one no mean sey the pawpaw no good; the pawpaw good well-well. Dis tin ehn, if you even dey chop am, you go enjoy nam well-well. So, no worry if you see pawpaw fruit wey get dis of ripe skin inside anywhere. De still dey good to eat, an um go still taste sweet an nice. Wetin you go do be sey if you wan comot the body make you chop for dis kain one, you need to dey careful. Becos at dis time like dis ehn, the pawpaw don ripe well-well wey be sey e don dey soft. An wen you don wen you carry your knife, you don dey remove the backside, you go see sey the whole back of the pawpaw go con dey red, e go dey red like dat. As e take red, na something wey be sey if you taste am, you go enjoy e go taste sweet E go also, e go even dey smell nice. Na how pawpaw be be dis oh. All dis pawpaw wey dey inside tree like dis, no be sey de don spoil. Wertin you go know be sey na the nature wey be sey dey show sey e don ripe. Wey go even tell you sey the tin sweet well-well. As e be like dis, if you peel dis one wey be sey you remove the back as you wan chop am, you go see sey the tin go sweet an e go even dey smell nice. The tin go even dey nice for body well-well. Na so e be. So, no see am sey e don spoil as e black like dis sey e don spoil e no good again. E good well-well. Na dis kain pawpaw, na ein dey swee. Na so e be.

Okay see dis man wen sit down for bikelike dis, na farm wen be sey im don do wen di farm don matured wen in go cut like dis. So wetin in do be sey di man na machine in get and na di machine wan carry am komot, go bring go carry go carry wetin in go farm from farm. So as e be like dis di man wen dey there dey help am, so because di man don climb am already, don climb di machine, so amd if e no climb di machine make e hold am, dis load wen in carry like dis fit fall am, but wetin me I dey see for here, e be like sey na sweet potato na im in go harvest use di leave and di rope gather am like dis so di man just go to farm, go carry machine because most time for village like dis na machine dem dey take do carry farm product. Wey you fit use machine carry am for farm carry go house, you fit use machine carry am go market, you fit also use machine carry go anywhere wen you wan go because machine also e dey powerful but wen you dey go like dis you need another person wen go dey support you to hold am, you can see sey di man dey use am hold am for am so dat if di machine, if dey start di machine di machine can be able to go. So as e be like dis dem don, dem don load di machine so, so here like dis na n a farm im wan komot from dey go where in dey go so dat everything wen in carry im go fit do am. So wen you don put rope for machine like dis di next thing wen you go do be sey, you go look for rope wey wen long wen strong well well, wen you go use tie am, you go tie am go di oda side, side of di tire back, you go tie go di oda side of shock absorber you go tie, you go tie am go round so dat di thing go strong well well, so dat even though if di machine begin go, e no go fit fall but if you nor tie am well di load fit fall for road. So in oda for it not to fall na im di oda farmer dey help am make e tie am so dat di load no go fall, e no go fall for road so dat di man go fit carry am go market wey in wan go, or to carry am go house wen in wan go, or to carry am go anywhere wen in wan go.

Dis one na how dem dey take carry something for local way, na im in dey do like dis, after you don plant your your your crop for farm if cassava, if na yam, if na beans, if na anything wey you plant for farm if you wan carry am go wetin you fit do, you fit use keke you see sey some road no good so some motor no go fit go some place, so its either you use machine or you use keke, so dis one wey dey here like dis na na keke na yellow keke dem dey use like dis, you see sey before dem even put di thing for keke dem don put am for inside bag don tie am well well, don tie am well well don put am for inside keke na before you now di kekek don move now, but before di keke go go you see sey one person dey for back of di keke dey see di load so dat di load no go fall, e use im leg support am so dat di load no go fall make di load no come dey trowey for road, make di keke person wen dey drive di keke make e nor come know na di reason why you see sey di person wen sit down for on top of di load dey there, so dat im go dey monitor di laod, im go dey monitor di di di way everything dey go so dat di load no go fall down, make di bag no come burst make di thing come dey trowey for road. As dem package am like dis wey dem put am for inside dis keke e no go do anything because somebody already don dey there, don dey monitor, don dey see how di thing dey be, so na so e be oh, so for village for you to carry something from your farm go to another place, you support you sabi no be only you suppose do at thing, you fit carry another person follow body wen go dey help you monitor di way wen di whole thing dey go, so dat you wen be driver you wen dey drive keke or whatsoever you go fit dey see road well, dey drive well, na so e be so some place for village wey be sey motor no go go everywhere or motor no too too dey people go dey carry am waka, dem dey use machine dem dey use keke carry something from one place to another. Like as e be like dis na keke na im dem dey use for here, dey carry di load go where dem suppose carry go, e fit be market e fit also be their house wen dem dey carry go, but for house dem dey park load put for one machine well well, you can see sey for dis keke see how dem put something, in as much dem put some thing like dis, another person still dey on top na so e be.

Dis wann na peteto be dis, tubners of peteto wen de don harvest.but wetin you go do wen you don harvest potato na sey you go check am well well because some of dem dey rot ten for ground, some of dem go sour, some of dem termite go bite am, some of dem insect go bite am, so if you don harvest am, di first thing wen you go do, you go check am, if you check am well well di won wey dey big wey besey you arrange am package am, normal normal di big big wan de fit put three for one thousand because as e be like dis, dem dey sell am use am do because as e be like dis, dem dey sell am den dey also use am do process you fit use am turn am to anoda thing, you fit even use am dry am use am for anoda tjhing but as e be like dis, di tuber na in be di big big wan wen you o select. so s e be wen you don harvest am di first thing wen you go do na to just check am well well, mek sure sey di wan wey dn sour, wey don get injury no dey touch di wan wey good, because as e dey touch di wan wey good, dat injury fit catch am e go mek am rot ten and you o keep am for sun anoda thing wey fit affect am na wen sun too much for ram, di sun dey ffct am well well, go mek am rottn, go mek am disturn wen be sey many things fit happen to am so if you don harvest am, keep am from sun mek sun no touch am. Aoart from sun, mek heat, um heat no touch am so if you don doam like dis, you look for wan plce wen breeze dey pass wen breeze dey flow well well, just go put am under tree mey di thing relax na so you go do am wen nothing do am. So dis tubers of potato na so di way wey e grow big, you fit use am fry am you go enjoy am, you fit use am fry am, you and your family use am for breakfa st, or for dinner, use am do de dey even use am do kunnu, de dey use am do de even fit use am dey dry potato turn am to anoda food wen besey pipu dey eat for African. So if you get tubers of potato, is also good as you get tubers of yam na so di thing be.

Make I show you dis two week wey dey grow well well as you dey see am di beans don dey sprute and de dey grow fast fast. Di farmer dey own dis farm and e don dey take good care of di farm. E go good make you water di beans evri morning and evri evening dat one go give di beans assuarance say make e grow well well again you see how di tin dey grow for di dis tin, for inside di farm and e go make sure say dem get enough sunlight. wey be say e go help di farm di soil wey e use dey rich wel wel wey get plenty nutrition wey di beans need to grow na afta two weeks di beans don dey show sign of flowering dat mean sey dey go soon start to produce pulps. and wen and wia get dis beans, pesin wey get dis beans go wait for some times bifor e come vey very happy wit di progress wey bi say im don see for di farm and hin dey hope say di beans go yield plenty harvest make di farmer come back back afta some weeks. to see how di farm go don look. so as e bi like dis um di way wey di di di farmer dey like dis e dey wel wel, wen dem don dey water am wey sun don dey hammer am wey be say di beans don do as e bi like dis if di farmer come afta two weeks na im you go see say di beans for don flowering don dey remove flower don for dat side na dey farmer go happy say dis tin wey i plant na na don dey grow den you go come know say wen di tin matured you go see beta beans wey im go harvest na so e bi wen you can see say di farm dey ok di tin dey beautiful and di beans dey grow evri tin dey dey come up if im just dey add water dey water am na evri tin go come dey

Dis one na unripe fruit be dis and wetin go happen wen be sey person go get unripe fruit na where by breeze blow well well wen come blow di fruit come down by force. Na im person go get am, or somebody just go cut am wen e never ripe because normally before fruit go come down from di tree, e go don ripe if e no ripe e no fit come down. So if you see unripe fruit like dis na person go cut am or na breeze blow am down fall am by force. So dis one like dis as e be like dis, some person if na small as e no ripe like dis some person go fit make am ripe dem go [urn] storage am, put am for one bag, put am leather put am some leave like dis, wen go make am ripe, after you don tie am keep am for like four, five, six, to seven days, di fruit go come ripe, but as e be like dis na unripe fruit be dis, and e no good make person chop dis one, one if you dey chop dis one na e no go sweet, e no go sweet all e no go person no go even chop am like dis, e go just dey dey slap cheek if you if you use your teeth cut am na, e go dey slap cheek e go dey slap teeth, e go do as if your teeth wan wan remove, e go dey strong, e no go even good to eat na, di reason why e go dey like dat be sey e never ripe, and some n ever even do as e dey like dis e fit be sey e never matured because if e mature e no go fall down, so na so unripe fruit dey be, until e ripe person no fit chop am, person no fit use am do anything, but people dey wen go fit tie am hide am, for like five or six days wen di thing go don ripe but until e ripe person no go fit chop na so di unripe fruit be oh, until e ripe person no go fit use am.

Wetin dey happen for here be sey di boy dey inside kitchen dey wait for the food mek di food cook mek e chop, dey inhale di aroma, dey smell am dey smell am, and hunger dey beat am well well, hunger dey beat am, e con dey mek di boy dey sleep sef so di boy just con squat down dey wait so as e be like dis hunger dey beat am, na hunger dey do am like dis so hin don dey wait for food, for di food mek e do since but di food never do you can see sey di food still dey for fire dem put fire, di food still dey dier So as e con as e con put eh wood inside di inside di under di under di charcoal pot so dat di food go do hunger come dey wire am dat's why di boy con con con do as if e wan sit down for ground so na hunger dey wire am as e dey wait for di food But if you see up like dat, you go see sey one pot dey for fire wey dey for fire wey dem never put fire so wetin e go do be sey mek e try first, mek e put fire for dat one, see e plate e don put plate, e don bring e rubber but still di food never do So di food dey tey for fire before e do, as e con dey do now naim e come dey sleep but wetin dey mek am sleep na hunger dey wire am like dis, una know sey na hunger dey wire am na food wey never ready for am, so e dey wait for di food make e do

sey for green plant to survuve for your house, e get many tin wey you go do. Na dat tin wey you go do na ein to dey But wetin go know sey green house plant need water. But den no need too much water um. If you water dem too much, dey go rot ten or de go die. So, how you go know wen to water dem e dey simple and is also matter. You go check the soil if the soil dry. Then you go water dem. If the soil wet wey water dey inside or e no too dry, then you no go water. Another tin you go know wen to water dem be sey you go dey water dem in the morning bfore sun come out. Dat way, the plant go get the water de need before the sun start to shine. Now, let us talk about the type of water you go use. You go use water wey no get too much chlorine or chemical. Dat kain water go harm the plant if you put am. Becos e get some water wey get chemical well-well. So, you go know sey the kain water wey you wan put for dis tin no too get chemical. Instead, you go use clean water wey no get too much chemical. Finally, wetin you go do again be sey you go make sure sey you no overwater the plant. Becos if you overwater the plant, e go cause the plant to die. Like you see how the peson dey do am now, e dey water the plant dey put the water from the up. So that everything the water go dey come down. So, if you overdo am, go con cause the plant make e die. So, you go dey careful so dat yo no go put plenty water wey go make the plant die. So, then you go go. Dat is how you go water green house plant well-well. Follow dis tin; e go make you plant grain for your house. where you go enjoy am, where after e do grow, wey go get beta harvest from inside Na so e dey be.

when your corn don reach dis level wetin you go do be sey grasses go dey grow around the the corn dey de de de des de stick den as e be like dis na, you go con take your time dey, dey clear the glasses, cos if you no clear the glasses e go affect de, de de way wey de corn go grow, go mek am no go fit bear or bring out err better seed for you, wey you go chop but if you remove the glasses, the grasses can um the gra, um the corn go grow very well. den after dat wetin you go do again inaudible wen you dey dis um level like dis, you fit add, you fit put um fertilizer also, dat fertilizer go mek all the leaf con dey dark green wey go mek am grow well where e go mek am produce better seed wey you wey you wan harvest am, you go con like am well well. so na wetin the woman dey do be dat. the woman dey clear the grasses, so dat the corn go grow well, at dis level na the woman dey put fertilizer so dat the corn go do well, the corn go mature quick con produce better leave produce better um root mek everyting dey well with the corn na wetin the woman dey do be dat.

Dis one na cassava wey mama dey do for here like dis, after you don come back from farm like dis, dem dey call dis one cassava flour wen you don mix well well after you don harvest your cassava. Wen you don do am like dis na wetin dem dey take do dey take do swallow be dis, wen dem dey call am fufu. Na fufu im wan do so, so after you don filter am well well wetin you go do next na to put fire na to set fire, wen you don set fire, na to put your pot for fire, after you don put your pot for fire wetin you go do, you go add water, if you don add water you go add di cover of id pot, after you don cover am, you go wait for a while wen be sey di water don per boil you go come carry [urn] you go come bring down di cover, after you don bring down di cover, you go come weigh di water wey dey inside di pot with di flour of di cassava wey be sey you don grind wen you don filter, ass you don filter wen you don know so all di chaff don komot you own na to dey put am small small carry pistle, dat stick you go carry one turning stick dey turn am, turn am, turn am, turn am look at turning stick, you go dey turn am, as you dey turn am na so di thing go dey strong, as e dey strong you go dey add di flour, you go dey add, you go dey add am, you go dey add am, you go dey add am. Until you don reach where you want make di food do wen you go stop, wen you don stop wetin be sey you go dey do next be sey you go dey continue turn am, you go dey turn am, you go dey turn am, di thing go dey strong, you go dey turn am, if e reach make you add water you go add water, if e no reach make you add water, you go dey turn am, you go dey turn am, you go dey turn am, you go dey increase di fire, dey put more wood, dey increase di fire, until di di di you know sey di fufu don ready. Den you go come test am with your mouth, if e don ready di next thing wen you go do be sey, you go turn am well well, after you don turn am well well, you go carry am come down, carry am come down, you go come separate, you go come portion am, you fit portion am inside leather, you portion am inside leave, whichever way wen you wan do am, you fit portion am so dat people wen, wen swa [urn] soup is ready people fit use am chop am, but dis woman like dis wen be sey in dey farm cassava wen wan use am do swallow like dis, in dey for junction of turning, as e dey turn am like dis you see sey di fufu don dey fire, don strong na so e be oh, and dis fufu is very very very very sweet and delicious for Africa and people wey dey go farm dem like am well well, no peope wey dey go farm wen no like fufu na so e be.

Dis woman na na farmer in be, so in dey go farm as in dey go farm in carry in baby for back. Na di woman and di baby na im go farm, wetin dem go do be sey dem go carry farm product. Because for village wen you don farm finish, e get one time wen be sey you go carry go bring am and if you no get machine you no get motor, wetin you go use cary your farm product go house, even though if na yam if na cassava any farm product wey you get all na your head, you go use carry am, you go look for basin, wen you don look for basin you don harvest your farm wetin you go do you go put for inside di basin, you go look for person wen go help you put am for your head den you go carry am go your house or even though if na sell wen you wan sell am, you go carry am go market. You see dis woman now ma sey in carry dis rubber basin for head, na cassava na im put like dis. So how dem dey take go be say, even though you are a you are farmer as you wan go if you get small baby for house as for di small baby nor go gree wait for you for house, you go go, you go carry am go farm wen you carry am go farm wetin you go do be sey, you go carry wrapper wen you go use back di baby, wen you back di baby, you go fit carry you load come back house. You see sey di woman don go farm finish after in don go farm, don harvest wetin, in harvest on arrange am for inside dat [urn] green rubber base, di next thing wen in do be sey she look for person wen help am, put am for in head, after in don put am for in head don back in baby for back, di next thing wen in dey do be sey na to dey go home, you see sey di man don, di woman don face home, don dey go home, e don dey go home, na so people wen dey village wen be farmer dey do, wen dem dey carry their wood, wen dem dey carry their farm product from farm dey go house. You use basin, if you no get machine, you need to use basin carry am am go house, after you odn harvest am put am for head, put am for your head, den you carry am go house.

Eh na mama be dis oh. Wetin e dey do be sey e dey prepare local food wey hin harvest from her farm. E just dey prepare am so dat hin go give im family wetin dis be sey as she siddon for kitchen na dey prepare am hin e don already turn am for inside um pot so hin e don mix am for inside pot now, wetin go do wetin dey do next na to just portion am inside um inside leaf because since na local food and na vilage wey hin dey prepare hin just dey put am for inside um leaf if hin, afta hin don portion am for inside leaf hin go put am inside basket. Na so hin go dey do am. one afta the other one afta the other until hin don portion am finish for the pot before hin go put am for fire but as e be like this you can see anoda baskate wey dey her side if dat one if the front one full e con dey put am for de one wey dey her side. so na local food hun dey prepare like dis and as hin carry am frrom fire na hin dey prepare am na local food iz very very sweet so as you dey see am so hin go just dey put am inside the leaf one afta the other afta hin don finish am portion am for the pot finish before hin go go put am for fire so as e be like dis mama jus dey concentrated dey do am afta hin na hin jus dey do am like dis jus dey focus dey do am

Di woman you see so na farmer e be after e don come from farm wetin e carry from farm na water yam, as e belike dis, e sit down dey pel am, but before e dey peel am wen e dey rmove di bodi, wetin e dey do be sey e kon put pot for fire una see sey na local way wen de dey use mek fire na im e do. So as e kon put pot for fire kon put water na in e kon dey peel di water ym. Before e peel di water yam, e divide am into two, as e divide am into two, e kon sit down, as e sit down so, e kon peel di first wan. After e peel di first wan na e go peel di second wan wen e don divede am into two if e don pain am finish, wetin e go do again na to ust wash am, after e don wash am finish, e go kon cut am, cut am cut am. Cut am to di di way wen besey she won cut am wey she go fit use am do porridge or wen she go fit use am forwhte mek sauce. So n so dem dey do if you bring water yam from farm. So after e don peel am na wetin e go do next na to just wash am wen di thing don clean na to just pout am fire cook am e go kon serve am, pipu wen dey around am go chop, im na go chop. so beta mek yu be farmer because sey if you be farmer you goget water yam wey you go carry from farm kon put for house mek you and your children dey chop am. So as e dey peel am, di water dey fire dey parboil, wen e don finish na wen di water don dey parboil, na to just put am remain. Water yam na wan sweet food wen get good um taste wey famer dey get be dat so una see sey di woman dey focus dey see how e won prepare ram mek e with e family chop or mek him sef chop na so e dey be

dis one na yam, how dey take do this one, see as dem bring am come dis place um, dey go con look am, con choose one kind of the yam, dey go come separate am, dey separate am very well, as dey separate am, dey go con count am join am, if e be hundred hundred two two hundred cos dey don count am, if dey count am as count am dey go con separate am, dem fi say hundred should be in one place especially dat one wey dey front, dey go another place dey say two hundred rows con count one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty to fifty dem, dey go put fifty for another place, so the bigger one dey go arrange am for one place, dis small one dem go arrange am for another place, de medium one, dey go count am put for another one, de one wey no sm big at all wey wey dey small small dey go arrange am count am put for one place, na so dey do wey dis thing do like one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve wey de tin dey like dis self, wey the tin dey different different different different, dey count am, the put am based on how big it is, the small small one, the big big one, the medium one, the one way no even at all

Make I tell you about dis farmer wey dey inside di mix farming weda rain or shine. Dis farmer dey farm wey dey inside village e dey grow maize e dey grow corn and oda crops. Dis kain farmer no dey care about weather weda rain dey fall or weda suhn dey shine im go still dey farm. and im know say im crop need water but e go also know say im crop need to take care of dem weda rain or shine im go dey farm e geh one secret wey e dey use to make im crop grow wel wel wel e use natural method to take care of im crop like using compost and manure. So, how e bi be say dis man e no know bad weather dey farm all di time bicos if im no dey farm make e take care of di farm di corn no go grow well so weda di rain dey fall e dey im go come go dey dey maintain am till evenee weda na sun dey shine e still dey. bicos wetin im sabi and wetin im wan be say im no wan make im make im farm do well for am so if im come im go just dey dey dia take care of am wel wel so dat evri tin go dey there, so dis man, im no no weather at all at all early in di morning im don dey farm you can see say for dat place na dey never even break wel wel di farmer don dey farm early in di morning, even for afernoon wey be say sun dey shine. im still dey na wetin pipo wey dey do farm like di, how pipo wey dey do farm like dis dey stay for farm be dat o and dis man like dis hin farm dey village na how dem dey take do no be sey dem dey fit harvest good um maize and corn wey be say e don mature be dat

wetin dey happen here be say after you don you don harvest your rice from farm wetin de dey do for here de spray am ontop of um or ontop of bag wey den dey beat am di beat am as you dey beat am di seed go de come down so dat beating e de come down di seed di seed dey come down di seed go dey drop ontop of dat bag wey de as de down den you go de remove di s ten but di trut be say you go dey beat am beat am beat am beat am beat am e get as how you go de beat am you have to beat it you have to beat it you have to keep on beating it if you want di seed which is di rice to come down you go dey beat am if you want di seed we wey be di rice to come down go dey beat am go dey beat am go dey beat am go de keep beat am you go keep on beating it you go keep on beating it you go keep on beating it you go keep on beating it you go keep on beating it you go keep on beating it until all di seed fall down na so e de be as you beat am finish you beat am finish all di chaf which is di stem we de ontop na you go come arrange am from di head but dis one na to beat continue beating you continue dey beat am you go dey beat am you go dey beat am you go de beat am you go dey beat am you go dey beat am you go dey beat am you go dey beat am you go dey beat am you go dey beat am you go dey beat am until all di rice come down if e come down finish you go see am ontop of di bag wey de dere na so e dey be na so e be

No be small tin for dis work o. Yea! If you sabi dis worn ehn! you go make am because na wetin people dey do now be dat. But before you sabi dis work and to show sey you sabi the work true true, na how you take sabi the control. Dat tin wey you carry for hand. How you go fit control the thing, wey e go comot for ground go up. You see sey as e comot for ground, e get where e stop. From dere you fit carry am go up up, where e go dey see everyhing. When e don go up up where e as e dey dere, because if you if you no sabi be work, if you carry am go up up, e fit come down con break for ground. but if you sabi the work wey you dey control the monitor E go dey dere and nothing go happen to am, So dat place wey dey up up, dat thing go dey see everything wey dey happen for dat place. From dere you fit do picture. You fit snap anybody. You fit snap anything. You also fit do video from dere. So you see sey the guys dey focus sey im dey. Just dey monitor the thing for remote. No be sey e dey look at the thing. When you don set am, na the remote na im you go dey, na im you go dey focus on. To make sure sey you fit control the machine make e no crash. you can see as you dey dere, people wey dey around am dey learn the work dem dey happy. So the guy sabi the work well well. So people wey sabi the work for Nigeria, na dem dey use am make money. And na so e be but the job ko ko ko wey de job dey na to dey monitor and dey control the machine for the body or for the remote wey you carry.

Wetin dey hapun here be sey di Hausa man dey teach dem how den dey prepare pohtato stem wey dem go plant am for for for farm so, you can see three of dem now dem dey dier together so there is sometin we call di face di face naim den dey use chook for ground when you wan plant am. di iron di di potato stem naim be di di rope and di leaf wey e carry for hand like dis na wetin dem dey plant wey dey germinate um wey dey grow up um potato be dat so afta e don do all di things e dey give dem lesson wetin dem dey do, how dey go take do how den go take cut am, how dey go fit know di face because if you cut am when you no know di face e nor go do well when you don cut the the rope which, um go with di di di leaf um, naim you go fit use plant am plant am If you no plant the face, e no go do well for you na so e dey teach dem, dem dey teach diaself how to plan pohtato stem pohtato stem is very simple wetin you go do be sey you go come cut am, hin dey teach dem sey how dem dey cut am how den dey bury am, how dem dey bury am for inside ground, di face, if you no know di face, if you like plant, e nor go grow well so, but if you know di face wen you don cut am if you know di face and how to position am, for for inside di ground e go grow well na so e dey teach dem so dem here now dem dey learn, den dey share idea on how to cut am, on how to di oda English person dey interpret am so that den go know di meaning, how to cut am, how to know di face

so na dis wan be sey na fish pond be dis fish pond you can see plenti fish inside di pond wey dey close to bush so wetin dey happen be say di owna of di fish pond just dey feed di fish so how dem dey tek fill fish pond be say you go com to wia dem de for inside di fish pond wetin you go dey do be say you go dey spray afta you don prepare di food you go just dey spray di food inside di wata for dem you go just dey spray di food inside di wata for dem den dem go dey chop so wetin you go do be say you go fit dey mindful so dat di food no go too much for dem while you dey put inside and no dey you no go give dem less if not if dem no dey belleful dem no go strong and dey go dey tiny tiny tiny tiny so dis stage wey di fish de na tiny stage na young dem still dey dem still dey mature dem still dey grow com up so wetin dey hia be say if you wan give fish um food what you go do wen di food don redi you go just dey put am for inside wata for dem you can see how dem hapi dem dey rush am aniwia wey di food dey drop dem go dey rush dat place dem go dey rush dat place dem go dey rush dat place dem go dey rush dat place na so e dey tek do wen fish fit dey eat from from insde riva or inside fish pon wey you don dey give dem food so prepare di food put am inside wata for dem dem go just dey rush am dem go dey rush am dem go dey rush am dem go dey rush am so dis wan dis fish no be small tin oh di fish is even above um five thousand um two thousand is is above two thousand above

Wetin dey happen here be say for you to harvest your pohtato wey you don plant, number one tin wey you go do be say you go carry your cutlass, you go carry your hoe come farm. As e be like dis, you go use hoe harvest your pohtato. You go dey do am, you go dey dig am. After you don dig am, you go dey dig am as if you wan heap um as if you wan do heap or ridges. So wetin you go do be say as you dey do di heaping, as you dey dig am, you go bring out um pohtato. After you bring out pohtato, you go kon heap am back because after you do am back immediately, after you don harvest am, you have to plant another one. Na so dey dey take do am. So, na so you go dey do am. So wetin dey happen here be say, you go just dey harvest am with your hoe, dey dig am. As you dey dig am, you go dey uproot dem kon outside. You go kon dey do ridges, you go kon dey do heaping join am, you go kon dey do everytin join am. You go kon after you don um harvest am finish, make sure say each line, any line wey you don harvest, you go heap am, you go harvest am, you go heap am, you go do di ridges, you go do di clearing of di grass so dat after you don do all your harvest, di next tin wey you go do be say you go kon replace am with potato stem. Your former pohtato stem wey you don get before you kon you kon gather am together kon cut am, cut am, cut am, cut am, cut am, cut am, cut am, cut am, cut am. After you don cut am finish, you plant am back so dat in di next three mohth, you go see say pohtato, other pohtato go ready for you. Na so e dey be for di season.

Dis one wetin dem dey do for here be sey na knowledge na im dem dey share with their sef how dem go fit grow fish pond. You can see sey two guy dey with di oyibo oyibo dey tell dem wetin dem suppose do how dem go sabi di work. Because if you wan enter into fish pond don’t just go like dat, you need to have di knowledge how to know wetin you suppose do. You have to know how you go fit build your ten t, you have to know how you go fit build fish pond na wetin e dey tell dem be dis. But if you look by di oda side dem don already clear di grasses so di grasses wey de clear, dem wan use am for fish pond but di oyibo dey tell dem sey for dis kind of a place bah wetin you go fit do be sey, you fit you fit grow one thousand, you fit grow five hundred but if you wan grow above one thousand and one thousand, you need to clear more grasses because you need space, you need plenty land so dat as you don do am, wen you don put your plenty fish pond for ground, dat one fit contain plenty fish, because as you dey farm am, wen you wan farm am make di th ing plenty, you need to to to h ave plenty land so dat di thing go do well if not you no go fit fit build ten t wey be sey sun no go of it beat di fish, because if sun dey beat dem dem fit die, if sun dey beat dem dem fit no no grow strong, if sun dey beat dem dem fit no grow big. So a wetin di oyibo dey teach dem be dat, so you no go fit just enter fish farming, or you sey you wan dey fish, you wan dey farm fish, e no dey possible like dat, until somebody teach you wetin and wetin you suppose know and if you no know dat thing, if you like no matter how you try you go, you no go get a well, everything maybe at di end you fit lose your money but if you don meet person wey sabi di work well well teach you, like as di oyibo dey teach dis two guy wen dem dey happy dey get di knowledge now, if dem plant fish pond e go good for dem, na so e be if you want to go into fish farming you need to look for somebody wen go teach you and if dem teach you, you go dey okay you go know di work and you go sabi am well.

wetin de happen here be say afta dem don arrest de betoto, wetin dem do be sey, dem pack am come one place, as dem pack am come one place on de ground now, de one wey dey ground now you can see, dem put am inside bag, dem fill am inside bag, fill am inside bag, afta dem don fill am inside bag finish, de come package am, inside um bag, afta dem don package am de come use eh de betoto chaf cover am, as de cover am now, you can see sey, dem bring moto, dem bring um, afta dem don bring moto now, dem come put light. One, two, tri, four, five! Dem put five inside de boot, den moto go carry am go wia den de sell am or wia dem wan go sell am or carry am go inside market. You see how e be like dis, afta as dem don put am like dis, de pesin, de hausa man de tell dem say na so de teach dem how den de package am. how den de package am, how den de put am togeda insaid bag wey go, den go carry am go sell for market, na wetin de teach dem be dat so as e be like dis, de don already package am, you see how de package am inside dat bag, dem fill am, dem make sure say everytin dey inside de bag.. afta e don dey inside de bag, den go come de use de chaf cover am, as de chaf don cover am like dis now, na e den put am for inside moto, as den put am for inside moto now, any moment from now, na to just de go market. as na to just de go market den wan go like dis, na market den wan go like dis. So na so den de use package am wey everybody fit carry am go market go sell, na wetin e be to package betoto go sell be dat.

Dis one like dis na maize harvest dey go on like dis na di time wey farmers dey comot their maize from farm be dis, wetin you go do be sey you go allow di maize make e dry, if e don dry finish e go dey easy to harvest As dis time wey e dey like dis um na to just go near am drag am remove di chaf put am inside bag. As you dey do am, you go dey do am one after di other like dat until you come harvest am finish. if you harvest am finish, di next tin wey you go do sey, you go to carry am go where you go fit keep where be sey sun go beat am where be sey everything go dey dry As sun beat am, breeze also go enter am. As breeze enter am, everything go come dey fresh, come dey dry so dat one go e come dey strong wey be person go fit use am do storage or carry am go market go sell So another thing wey dey there be sey as you dey, as you be farmer wey open your your your corn, wen you see di thing dry, fresh e big, joy go come dey your body because as e dey your body you know sey na moni be dat, because dat corn na wen you wan sell am am for road, wen wen e don dey scarce for market, you go make money out of it well well, na di reason why farmers dey happy wey dem dey harvest their corn be dat. Even though if you be laborer, wen dem carry you come farm as you dey do am as di thing be e go come dey sweet you because as e no rot ten wey dey big e dey sweet you to cut dem so dat as you dey peel am you go dey see big something wey go make you happy until you come finish everytin, dem go come give your own part wey you go go fit sell or you go

Dis man na farm in dey, so na cassava e wan harvest and if you wan harvest di cassava wetin you go need to carry if you wan carry cassava you go need to get cutlass, you get hoe you go also get tray. You go use cutlass clear di bush wey dey around di cassava you go use di hoe dey dig out dey dig out any cassava wen dey cut for ground den you go use di tray dey park am wen you don arrange am wen you don dig am komot. So wetin you go do be sey after you don cut di cassava don clear all di bush wen dey around am, di next thing en you go do be sey you go go hold di stick dey drag am, dey shake am, dey drag am, dey shake am, dey drag am, dey shake am, dey drag am, dey shake am, as you dey do am dey go e get level wen e go reach wen be sey di cassava go komot for ground. Wen you pull am by force, e go come pull wen e don pull, as e dey pull some of dem go cut for ground de after you don pull am you go use your cutlass cut di cassava from di stick den you go pack am somewhere, den di one wey cut for ground you go use your hoe dig am as you dig am e get where you reach wen be sey you go see di cassava wen cut for ground wen you go remove am, after you don do dat one, you go come go another one, you go come dey drag am dey shake am, dey drag am dey shake am, dey drag am dey shake am, dey drag am dey shake am, dey drag am dey shake am, e get still wen you go reach wen be sey you go also pull, sometimes some dey cut for ground, sometimes e nor dey cut for ground as you drag am wen pull you go use your cutlass cut am from di stick, from di tree, e go come dey normal, you go use your tray pack am one place, na so you go dey pack am, dey drag am, dey do am, dey do am, [urn] you go dey do am line by line, line by line until you finish everything. after you don harvest di one wey you want you go come park am for one place, den from dat place na you go look how you go fit carry am go house or if na market wen you want carry am go before you carry am go market but to to to proot to harvest cassava na strong something you need to be strong if not e no go fit easy, you see how di man hold am, hold di stick for ground dey drag am, na so you go drag am until all di stick pull for ground na so e be.

If you wan plant your potato, di first tin wey you go fit do wey go make your potato grow na to clear grasses After you don clear all di grasses, you go come prepare di land which is di soil. After you don prepare di soil, di next thing wey you go do be sey you go kon heap all di land. After you don heap all di land you come use um your hand open di land, open di land put fertilizer, put fertilizer open di land open di land, put fertlizer line by line, line by line according to how you heap it. Then if you heap am you go come, if you open land If you open di ground um put fertilizer, you have to cover it, you cover it back Then your um potato stem, you go kon cut your potato stem so dis potato stem, if you plant am na two by two, two by two, two by two, two by two, Then if you wan plant am now, you go come start from di heap corner, where you heap, all those place dat you heap you open with your hand, you use two stem, put two stem inside you cover am di rest body go dey outside, na so you do am line by line two stem, cover am open am with hand two stem cover am open with your hand, two stem cover am, open am with your hand, two stem cover am open am with your hand two stem cover am open am with your hand two stem cover am we dey do am line by line, line by line, line by line until you finish one line you go enter second line, you go open use hand open am two stem cover am, use two stem cover am, line by line, line by line until you finish

So wetin dey happen for her be sey if you won harvest you potato, di thing wen you go do so you o come early in di morning kon harvest amafter yo don harvest am finish, you o kon because dat morning time before sun come becaue as you dey harvest am if sun dey beat am or if sun dey touch e bodi, e o fit mek am rot ten. After you don harvest am early in di morning di next thing wey you go do b sey you go look for place wey be sey cold dey where breeze go touch am under tree wey no dey hot. You go harvest am early in di morning go put am under tree wey no dey hot, put am under there mek di thing relax there mey e don dey till evening. Till evening in di evening wetin you o do be sey you comedy scatter am dey check am one after di other as you dey check am, you go see di won wey be sey don get wound wey go rot ten na now or weygo mek di bodi rot ten you remove am. You go see anoda wan wey insect termite don affect for inside di soil wey go seperat am after e don seperat all of dem finish, nw you kon dey put am for inside bag, kon dey put am for inside bag one after di other. After yu don put am for inside bag, fit carry am go house. Dat wen you o fit carry am go house. Den if you won use am do anoda thing you, you fit use am do anoda thing and if you won go sell for market, you o fit go sell for market. But if you won preserve am for anoda thing wetin you go do be sey you hav to peel am, after you don pel am don remove all di back from inside, you o kon cut am kon put am sun o kon dry am after sun don dry am finish, da lebu wey you see eh, de fit use am do many food, de fit use am do swallow, de fit use am turn am to many food wey dem dey chop.na so den dey do am.you fit also package am wen sun don dry am we well fit package am until everything don dey finish wey dem sey we y hunger dey everywhere fit carry am come out kon put am for market, we o kon dey buy, from dat won now, you kon mek money well na so di thing be and na so de harvest am if you harvest am in di morning, you have to pt it in make di thing cold and settle so dat you go separate di bad won from di good won.

wetin dey happen here be say, four people dem dey harvest petoto, this four people um, two dey dig petoto, um dem dey dig and dem dey harvest am, dem dey harvest and dem dey pack am somewhere then why the other four person carry cutlass dey clear the petoto leave so that it can be able to see space and um and and harvest it by digging it very well, so the harvest which is the farm is very big, the farm is very big so the farm need plenty people na na few person that is why you see say this farm sef for them to be able to harvest this petato like ten or twenty people needs to be there but na only four dey that is why there that is why as e be like dis this four person dem no go fit harvest am finish, so wetin dem dey do here be say, dem dey harvest am as dem dey harvest am, dem go dig am, as dem dey dig am line by line, dem go dey uproot am, as dem dey uproot am, dem dey dey pick am, dem go dey gather am somewhere, na wetin dem dey do be this o, na how dem dey harvest am be that, dey go use cutlass clear he leaf clear the leaf then go now use hoe they dig am, as dem dig am, as you go see the, you go dey see the petoto, you go dey bring am come out, dey pack am one place, na so dem dey take harvest petoto

Dis one na how to protect um maize after you don harvest am from farm be dis Wetin you go do be sey, you go build big house for am. After you don builg big house for am wetin you do be sey you go open di up so dat breeze go fit dey come inside Sun dey shine for outside, go fit dey touch am inside So those things wey dey touch am go make am dry, go make am soft go make am look good wey be sey nothing insect no go fit happen to am So another thing wey di thing go do be sey, if you don harvest finish, wey you be wan preserve am, preserve am na to protect am from insect as you do like dis, you go pour am for ground, you go pour am for ground, di things go just dey free breeze go dey touch am, as far as breeze dey touch am e no go spoil. So as you open di up wey breeze dey touch am na so e dey be, so e go come dry well well. After e don dry, as e dey dry wen people dey sell their own, make you no sell your own, you go keep am until people don sell their own wen di thing come dey scarce well well na dat time na you go carry am go market na so dem take store um maize and preserve am If you do am like dis, insect no go touch am even though no termite go touch am, e no go spoil So another thing wey you do sey, no sell am, no quick sell, leave am make people don sell their own. After people don sell their own, e get one time wey e dey scarce well well na dat time you go bring your own go market go sell am. Dat time wen you sell you go make better money you go make better money wey go make you do something with your life